Abantwana abancane abafundayo ezingeni laphansi elokuqala bagombolozele umbalisi lapho behlabela, beqakeza izandla bejabula. Umbalisi wabo usebenza ngokuzikhandla ebafundisa abantwana laba ukuze babe lekusasa eliqhakazekileyo.

Abantwana abancane abasakhulayo bahlezi phansi bagombolozele umbalisi .Bahlezi phezu kwesigcabha njalo labo bantwana bahlanganisela abangabafana langamankazana. Kubesekusithi umbalisi wabo uhlezi phambili kwabo ubambe ugwalo ababalela lona.

Abantwana abancane bahlezi phansi esigcabheni. Abantwana laba bayadlala imidlalo ebenza bekhaliphe. Bagqoke impahla ezitshiyetshiyeneyo. Kuthi ukhona njalo umbalisi wabo onguye obanakekelayo ebafundisa izifundo ezitshiyeneyo.

Abantwana abanengi abesikolo abahlanganisela angabafana labangamantombazana bamile baphakamise izandla zabo njalo bagombozelele umbalisi badlala imidlalo njalo bafunda izifundo kulaba ababalisi ukuze babe lekusasa elihle.

Abantwana abancane abezinga laphansi bahlezi ematafuleni lasezitulweni ezilembala etshiyetshiyeneyo. Laba abantwana babhala izingwalo zabo kuthi lapho abahlezi khona kukhona amakhabothi aqoqiweyo izingwalo.

Abantwana abancane abafundayo bahlezi phansi ezigcabheni lasemacansini. Kukhona amatitshala abo ahlezi labo phansi lapha agqoke izigqoko ezilombala oyisibhakabhaka. Abantwana laba abagqokanga amayunifomu afanayo kodwa bagqoke izigqoko ezitshiyeneyo ezangekhaya.

Abafundayo bahlezi phansi, laba abantwana bagqoke amahembe alombala olithanga kuthi abanye bagqoke impahla zabo ezitshiyeneyo. Kukhona umbalisi omileyo obafundisayo abantwana laba abasakhulayo. Abantwana laba bafuna ukufundiswa bebanjwe besesebancane ingoba beyikusasa lethu.

Abantwana besikolo bayageziswa izandla ukuze zihlanzeke. Bageziswa izandla belungiselela ukuphiwa ukudla okuzabayakha imizimba yabo. Kukhona omama labobaba ababancedisayo labo bantwana abanye njalo bengababalisi babo, abanye njalo bengomama bomphakathi.

Abantwana abancane abesikolo sebetshayisile esikolo. Bayahamba emgwaqweni baya ezindlini zabo. Laba abantwana bathwele izikhwama zengwalo zabo njalo bagqoke amayembe alombala oyisibhakabhaka.

Isikolo lapho okufunda khona abafundi bezinga laphansi kulendawo kukhona izakhiwo ezinganakilasi njalo kukhona amafasitela akula amakilasi kuthi izakhiwo lezi zifulelwe ngamazenge abantwana bakhanya behambahamba phandle kuyisikhathi sekhefu sokuphumula.

Abantwana abancane besikolo abanengi bamile ngaphandle kwesikolo sebetshayisile esikolo sabo sebedlala belungela ukuphindela emakhaya bayephumula. Isikolo lesi sabo silemiduli eyakhiweyo ngezitina kuthi ngaphandle kwesikolo kukhona utshani obucecisileyo isikolo sabo ukuze sibukeke.

Abafundi bemfundo yaphansi abasakhulayo bahlezi ezitulweni, lasematafula lapho abafunda khona izifundo zabo. Kuthi ekilasini le abakiyo kulefasitela elikhulu, elingenisa ukukhanya ukuze babone kakuhle ingwalo zabo.

Ibhakane lesikolo elamukela izethekeli nxa zifika esikolo leli ibhakane lifanekisiwe abantwana baku lesisikolo abamukela izethekeli abagqoke ama yunifomu alamayembe amhlophe, kube sokusithi ebhakaneni leli kukhona okubhaliweyo okumayelana lesikolo lesi.

Amabhuku amanengi aqoqiwe ngemihlobo ngemihlobo emakhabothini afoliswa kakuhle. Lamabhuku asetshenziswa ngabantwana besikolo nxa bebala bedingisisa kabanzi ukuze babelolwazi njalo lalpho nxa belungiselela ukubhala imihloliso yabo

Ikilasi lapho okufundela khona abafundi bezinga laphansi. Yikho lapho abangena khona behlale ezitulweni bephiwe imfundo lolwazi ngababalisi. Kuleyi class kulamafasitela akhona ayiwo angenisa ukukhanya ekilasini njalo la amafasitela alazo insimbi ezivikela amasela lezikliwi ukuthi zingangeni phakathi.

Abantwana besikolo bezinga laphansi ababili bakha amanzi etankeni. Abantwana laba bagqoke amayunifomu afanayo alombala oyisibhakabhaka. Kuthi oyintombazana uphethe isikhwama sakhe sokuthwala ingwalo kanye lomphako wakhe.

Ibhola elitshengisa amazwe wonke asemhlabeni. Lelibhola litshengisa ukubana umhlaba udalwe waba libhola njalo uyabhoda. Kukhona amazwe atshiyetshiyeneyo lolwandle lalapho oluhamba khona, kuthi ngemuva kwalo ibhola leli kukhona indawo yokubhalela nxa kufunda abantwana abancane esikolo

Ibhola elilungiswa ngamaphepha elabantwana abancane besikolo ukuthi bedlale. Lelibhola lifakiwe phansi njalo libotshiwe ngamadende. Abantwana bezikolo bayabe bedlala bezilolonga ngalo lelibhola

Ikilasi lapho okufundela khona abafundi bezinga laphansi elokuqala. Leyi kilasi ilomnyanga laphemnyango yikho okungena khona isibane kuthi ngaphezulu emdulini kukhona indawo elezintambo okuxunywa khona. Indawo le yiyo elatha amagetsi kuyonale kindlu.

Abantwana besikolo ababili balapha phambili kwekhompuyutha beyihlabahlaba besenza imisebenzi yabo, ikhumpuyutha yenza izinto zibe lula okuhlanganisela ukudingisisa kabanzi ngezifundo kanye lokugcina amabhuku kuthi njalo lokuxhumana ebulenjini.

Ikilasi lapho okufunda khona abafundi bezinga laphansi. Ekilasini yabo lapho kukhona umduli oyiwo okubhalela khona umbalisi wabo ngamatshoko nxa ebafundisa lumduli ubhaliwe amabala lokunye okutshiyetshiyeneyo abayabe bekufunda laba abantwana

Isikolo semfundo yangaphansi lapho okufunda khona abantwana abancane abasakhulayo nxa beqala uhambo lwabo lwemfundo isikolo lesi silegceke elikhulu lapho abantwana abadlala khona ngesikhathi bekukhefu

Umduli lapho okubhala khona ababalisi ngamatshoko ngesikhathi befundisa kulo umduli kubhaliwe inombolo okukhomba khona ukuthi bebefundisa abafundi ngenombolo njalo umduli lo uyacitsheka ngemva lokubhala.

Umntwana wesikolo sezinga laaphansi ubambe ugwalo lwakhe losiba uyabhala ebhalweni lwakhe lakhe ubhala inombolo eziyizo azenzayo ngaleso isikhathi uthi ngaphambi kwakhe lapho abhalela khona ubhalela phezulu kwetafula

Isikolo sabantwana bezinga laphansi Isikolo lesi silezakhiwo izakhiwo lezi zifulelwe ngamazenge alombala oyisibhakabhaka amanye njalo amazenge aso abomvu ngaphandle kwesikolo kumbe ngaphandle kwamakilasi kukhona amafulawuzi lotshani obuhlanyelweyo obubukisa kuhle indawo.

abantwana abancane besikolo abagqoke amayembe alombala oyisibhakbhaka omunye wabo uthwele umganu owokudla kuthi abanye abantwana besikolo balapho babukele lo othwele ukudla

Iwofisi lapho okuhlala khona abaphathi bezemfundo yaphansi. Kule iwofisi kutholakala amatafula lamabhuku atshiyetshiyeneyo lekhalenda eyiyo etshengisa amalanga leminyaka kanye lezinyanga.

igceke lapho okudlalwa khona ibhola lezandla kuleli igceke kudwetshiwe imizila eyiyo eqondisayo ukuthi abadlali bedlalele ngaphi njalo kulezakhiwo ezakhiweyo ngezitina ezibomvu

Abafundi bemfundo yaphezulu bathe gwaqa bagombolozele umbalisi wabo obambe umtshina ebatshengisa ukubana usetshenziswa njani. Abafundi laba bahlanganisela abangamajaha labangamantombazana.

Amathuluzi asetshenziswa ngabo makanika asetshenziswa ukubopha amabhawudo lokunye okutshiyetshiyeneyo okungaba yizipikili. Lawa amathuluzi asetshenziswa ikakhulu ekulungiseni inqola zomlilo lokunye okufana lazo.

Ikilasi lapho okufunda khona abafundi bezinga laphansi, leyi ikilasi ilezinto ezitshiye tshiyeneyo njalo ezilemibala emihle ekhanga abafundi. Kukhona izitulo lapho okuhlala khona abafundi ngesikhathi befunda ikanye lamatafula.

Abantwana besikolo bemfundo yaphezulu benza imisebenzi yezandla, imisebenzi yezandla le iqakathekile kakhulu ukuze ikusasa labo liqhakazeke. Abantwana laba babambe imitshina yokubaza bayabaza izinto ezifanana lezitulo, amatafula kanye lemibheda.

Indawo lapho okusebenzela khona abafundi ngesikhathi befunda izifundo ezemisebenzi yezandla. Kule indawo kutholakala amathuluzi ayimihlobo etshiyetshiyeneyo kuthi njalo kulabafundi abagqoke izigqoko zabo zokusebenza, babambe amathuluzi besebenza bebaza izinto zabo ezitshiyeneyo.

Abantu abangabomama benza imisebenzi yezandla laba omama bayabaza okuyinto enhle kakhulu ngoba omama ekudaleni bebengafakwa ezintweni ezinje kodwa okwakhathesi labomama sebephatheka emsebenzini yezandla bebaza izinto ezinjenge zivalo lezi eziphambi kwabo lokunye okunjengezitulo lamatafula kusiya kusiya lemibheda.

Abantwana besikolo abagqoke amayembe amhlophe bahlezi ematafuleni abo bafunda izifundo zabo. Laba abantwana basezingeni laphezulu kuthi lapha ekilasini yabo kulamafasitela amakhulu ayiwo angenisa ukukhanya ukuze babone kakuhle.

Abantwana besikolo abanengi abahlanganisela abangabafana laba ngamanyombazana ekilasini lapho okufundwa khona ngama computer. Bayaxifixifiza amacomputer lapho befunda . Kulendawo abakiyo kukhanya yikilasi

Abantwana besikolo abanengi abangabafana. Bagqoke impahla zabo zokusebenza, ezilombala oyisibhakabhaka. Laba abantwana benza umsebenzi wabo wokwakha. Oyikusasa labo. Laba abantwana bayafundiswa ngababalisi babo.

Abafundi bezinga laphezulu bahlezi ekilasini besokusithi phambi kwabo kulamakhompiyutha ayiwo abawasebenzisayo bebala bedingisisa ngezinto ezenzakalayo emhlabeni. Umbalisi wabo ukhona uyabakhombisa ukubana kwenziwa njani.

Ikilasi lapho okufunda khona abantwana besikolo, kuyo le ikilasi kukhona omabonakude abancedisa abantwana ukufunda, kukhona njalo ama thuluzi abawasebenzisayo abantwana besikolo nxa befunda imsebenzi yezandla. Ifastela lalo likhona eliyilo elingenisa ukukhanya kule ikilasi.

abafundi bezinga laphezulu babuthene bathe gwaqa bagqoke impahla ezifananayo ukuzimpahla abazigqokayo nxa besenza imisebenzi yezandla lezi impahla zilombala oluhlaza bathatha umpikitsha ngemva kokuqeda ukwenza umsebenzi wabo

Amajaha esikolweni alapha endaweni yokusebenzela. Amajaha la agqoke amawovolosi alombala oyisibhakabhaka okusebenza. Abambile insimbi eziyimhlobohlobo etshiyeneyo kuthi ngaphambi kwabo kukhona imitshina eyiyo abayisebenzisayo.

Abafundi bezinga laphezulu bahlezi ekilasini lapho abafundiswa khona imisebenzi yezandla. Laba abafundi benza izifundo zokulungisa amagetsi lokunye okufana labomakhalekhwini lezinye izinto ezinjalo.

Umama ubambe umtshina wokugela, uyagela umuntu ekhanda. Umama lo ngumuntu oyenza imisebenzi yezandla ukuze aziphilise, ikhona leminye imitshina ayisebenzisayo ukuze aqhube imisebenzi yakhe.

Esikolo lapho abantwana abafunda khona izifundo ezitshiyetshiyeneyo. Kule iklasi yabo yikho abafunda khona izifundo zokuthatha amapikitsha lezinye ezitshiyeneyo njalo kukhona umduli lapho ababalisi ababhala khona nxa bebafundisa.

Abantwana besikolo abagqoke amayembe alombala oyisibhakabhaka. Bahlezi phansi bathe gwaqa balalele usisi ophambi kwabo obafundisayo. Usisi lowu ngumbalisi wabo, ubafundisa ngezahluko ezitshiyetshiyeneyo ezakhayo empilweni. Kuthi lapho abahlezi khona bahlezi phezulu kotshani obuluhlaza tshoko. Ngemuva kwabo kukhona umduli owakhiweyo owekilasi.

Abafundi besikolo abagqoke amayembe amhlophe lamabhulungwe leziketi eziyikhakhi bayahamba sebetshayisile esikolo sebephindela emakhaya isikolo sabo lesi sifulelwe ngamazenge alombala oyisibhakabhaka.

Isikolo lapho okufunda khona abantwana abasakhulayo, esikolo lapha kukhona amawofisi lapho okuyikho okwenziwa khona izinto ezitshiyetshiyeneyo okutholakala khona umphathisikolo labanye abagcina izimali zesikolo.

Abantwana abagqoke amayunifomu abanengi bathe gwaqa bahlezi eqaqeni lapho okwakhelwe khona isikolo sabo, kuthi ngaphambi kwabo kuhlezi abazingcitshi ngezempilakahle, laba abantwana bayafundiswa ukuthi baziphathe njani, njalo behlale njani behlanzekile ukuze bebe lempilo ende njalo elempilakahle.

Isango lapho okungena khona abantwana besikolo bezinga laphezulu. Isango leli lipendwe ngependa emnyama kubesokusiba khona izihlahla eziqunywe kuhle ngaphandle kwesango. Izihlahla lezi zicecise lindawo njalo zilamahlamvu aluhlaza tshoko.

Umntwana wesikolo ofunda ehlala esikolo lapho afunda khona. Umile ebhokisini lakhe lapho agcina khona izinto zakhe kuhle. Uyaziqoqa, uyazilungisa kuthi lapho ahlala kukhona umbheda ayiwo alala khona.

Abantwana besikolo abanengi abahlanganisela amantombazana labafana bagqoke amajazi amhlophe .Lapho belungiselela ukuya kwenza izifundo zabo ezimayelana lokwe mvelo .Abantwana laba bazakhula beqeqetshe baqede isikolo sabo kakuhle.

Indawo lapho abantwana besikolo lezinga laphezulu abenza khona imisebenzi yezandla. Laba bantwana besikolo bagqoke izigqoko zabo zokusebenza babambe amathuluzi atshiyetshiyeneyo lapho bebaza izinto ezitshiyeneyo besenza imisebenzi yabo yezandla.

Abafundi besikolo bezinga laphezulu bayahamba esikolo bebhodabhoda ngoba kuyisikhathi sekhefu. Laba abafundi bagqokile amayunifomu kuthi lapha abadlula khona kwakhiwe izakhiwo ezingamakilasi okuyiwo abafundela kiwo.

Isikolo lapho okufundakhona abantwana abafunda izinga laphezulu kulesi isikolo kwakhiwe kulama class amanengi kukhona ayakhelwe phansi kubelamanye aphezulu sifulelwe njalo sipendiwe ngependa elombala oyisibhakabhaka

abantwana besikolo abafunda ezingeni laphezulu bahlezi endlini yokudlela ngaphambi kwabo kukhona imiganu elokudla bayadla ngoba kuyisikhathi sabo sokudla kuthi njalo ababalisi abayibo ababakhangeleyo lapha esikolo bamile bakhangele ukuthi konke kuhamaba kuhle na

Abantwana besikolo asebephakame, abemfundo yangaphezulu, bathwe gwaqa eholu, lapha behlezi ezitulweni becetshiswa ngamapholisa ngendaba zokudlwengulwa lendlela zokuziphatha lokuzivikela ekusebenziseni izidakamizwa.

Abadlali bebhola lezandla abangamaqembu amabili atshiyeneyo bayabingelelana lapha belungiselela ukuqala imidlalo yabo. Abadlali laba bagqoke izigqoko ezehlukeneyo. Elinye iqembu ligqoke izigqoko ezibomvu kuthi elinye iqembu ligqoke izigqoko ezimhlophe.

Umbalisi umile phambili kwabafundi. Abafundi bahlezi phansi ezitulweni lasematafuleni. Abafundi laba abanye babo bagqoke amajesi alombala oyisibhakabhaka kuthi abanye njalo bagqoke amahembe amhlophe. Kulamafasitela amakhulu ayiwo angenisa ukukhanya kule ikilasi.

Abafundi abesikolo abahlanganisela amantombazana labangabafana, abagqoke amayembe alombala oyisibhakabhaka, bayahlabelela lapho begiya, bejabulela ukuthi esikolo sabo kuphiwe lokho abakuphiweyo.

esikolo lapho okufundwa khona abantwna bezinga eliphezulu ikilasi le iyakhiwe yafulelwa ngamazenge alompala olisiliva futhi imduli yesikololesi idwetshiwe imfanekiso e Africa kubekhona okubhaliweyo ukuthi khona akubhaliweyo okuqhuquzela abantwana ukuze bafunde ngokuzikhandla

Omunye wabafundi ume phambili kwabanye abafundi uyabafundisa okuthile. Umfundi lo phambikwakhe kukhona ithafula ,kuthi ngaphezukwethafula kulezingwalo ezitshiyeneyo .Abanye abafundi bahlezi phansi ezithulweni balalele lokho okutshiwoyo.

Isikolo sabafundi bezinga laphezulu, isokolo lesi silesango elihle kakhulu, futhi sakhiwe ngezitina ezibomvu, sasesifulelwa ngamazenge apendiweyo ngependa elombala wesibhakabhaka. Ngaphandle kwesikolo lapha kucecisiwe ngezihlahla eziqunywe kakuhle.

Abantwana besikolo abanengi abanye abagqoke amayembe amhlophe lamabhulugwe leziketi eziyikhakhi bahlezi phansi ematafuleni lasemabhentshini lapho bebhala engwalweni zabo.

Abantwana besikolo abagqoke amayembe amhlophe bathe gwaqa ekilasini enkulu laba abantwana bayafunda izifundo ezitshiyeneyo ukhona umbalisi wabo omileyo phakathi kwabo lu mbalisi uyabafundisa ubambe lokhu okwenza ilizwi lihambe kakhulu okuthiwa yimayikhi.

abantwana besikolo bathe ngwaqa bahlezi phansi eholu abantwana laba bagqoke amahembe afanayo alombala omhlophe bayafundiswa ngumbalisi wabo omephakathi kwabo bafunda izimfundo ezitshiyetshiyeneyo

Abanatwana abanengi abesikolo sezinga laphezulu nahlezi phansi bathe gwaqa. Abantwana laba bagqoke amayunifomu alombala omhlophe loyisibhakabhaka. Bayafundiswa ngezempilakahle lokuziphatha ngababalisi babo.

Iklasi lapho okufundela khona abafundi bemfundo yaphezulu. Kukhona abafundi abalapho ,abanye abamileyo abanye bahlezi phansi bebala ingwalo zabo. Kuthi njalo phezulu ephahleni kukhona izibane eziyizo ezikhanyisayo lapha ekilasini

Indawo lapho okulala khona abafundi bezinga laphezulu leyi indawo ilombheda kukhona njalo umqamelo ofakiweyo phezulu kwawo umbhedalo, umbheda lo ubaziwe ngamaplanka kuthi imiduli yalindlu ilombala olithanga.

Iwofisi lapha okuhlala khona ababalisi nxa bengekho emakilasini. Kuleyi iwofisi kukhona isitulo okuhlala khona lo obafundisayo njalo kukhona itafula lapha afaka khona izinto zakhe kube khona njalo ifasitela elikhulu elingenisa ukukhanya lapha ukuze abone kakuhle.

Isikolo lapho okufunda khona abafundi bezinga laphezulu. Kulesi sikolo kubikiwe ngomduli owakhiweyo ngezitina .Kuthi amaclass akhona apendwe ngependa elithanga njalo makhulu agadene .

Ibhakane leskolo yemfundo yangaphezulu. Ibhakane leli yilo eliphayo indlela zokuhanjwa ngazo. Liyakhomba ukubana lapho okutholaka khona amabhuku okubala kungaphi. Leli ibhakane lilombala omhlophe libelawo njalo umbala oyisibhakabhaka.

Ikilasi lapho okufunda khona abafundi bezinga laphezulu. Amatafula la yiwo abahlala kiwo nxa bebhalela. Kukhona amabhuku lensiba abazisebenzisayo ukubhala, ingwalo zabo zivuliwe okutshengisa ukuthi bebezibala.

I class lapho okufunda khona abafundi bezinga laphezulu, kule i class kulezitulo okuyizo okuhlala abantwana besikolo kuthi njalo lamatafula ayiwo lapho ababhalela khona. Kukhona imiduli ebhalelwa ngababalisi nxa befunda.

Abafundi bahlezi phansi bayaxoxisana ngezifundo zabo. Abanye bayaxifixifiza amakhompiyutha kuthi abanye bakhangele omabonakude. Laba abafundi baxoxisana lapho belungiselela ukubhala imihloliso yabo

Abafundi abezinga laphezulu bahlezi eklasini yabo lapho abafundela khona. Bahlezi ezitulweni ezinde njalo abanye babo bagqoke amayembe amhlophe baqamele ematafuleni. Kuleyindawo yikho abenza khona imisebenzi yezandla bechwayisisa kabanzi ngesahluko langenhlelo zemvelo.

Indawo lapho okuhlala khona abafundi bezinga laphezulu. Kulindawo kukhona impahla ezichayiweyo, bawatshile abantwana besikolo impahla zabo. Izindlu lezi zigadene ziyindawo ekhona ephezulu kukhona ngaphansi kuhlala abantwana abanengi abesikolo.

Isikolo semfundo yaphezulu lapho okufunda khona abantu asebekhulile aselungela ukufunda imsebenzi etshiye tshiyeneyo eskolo lapha kucecisiwe kakuhle ngotshani oluluhlaza tshoko

Indawo lapho okugcinwa khona ingwalo ezisetshenziswa ngabafundi bezinga laphezulu abafundi bayabuya lapha bezoboleka lezi ingwalo eziqoqiweyo emakhabothini nxa befuna ukubala kuthi ngemva kokubala sebeqedile ukuzisebenzisa bebuye bazibuyisele.

Isikolo semfundo yaphezulu. Lesisikolo sisakhiwa. Kulabobhilida abayibo abakhayo lapha, njalo esikolo lesi, kulezihlahla esihlanyeliweyo. Nxa besakha obhilida sebefakile amafasitela azabe eyiwo angenusa ukukhanya, emakilasini, lapho okufundekwa khona.

Abantwana besikolo abanengi abezinga laphezulu, bathe gwaqa kule indlu enkulu eyi wolu bayafundiswa izifundo ezitshiyeneyo ngaBabalisi babo. Kuleyindawo kulamafasitela ayiwo angenisa ukukhanya.

isikolo semfundo yaphezulu lesi sikolo sakhiwe kakuhle ngezitina ezibomvu njalo zilakilasi amanengi alamafasiteli amakhulu angenisa ukukhanya ngaphambili kwesakhiwo lesi esikhulu kulendawo ehlanyelwe utshani obubukisa kuhle leyindawo

Abafundi bezinga laphezulu bahlezi ezitulweni lasematafuleni lapho abahlezi khona ngaphambi kwabo kukhona ama computer ama computer la yiwo abawasebenzisayo ukuxhuma ebulenjini bedingisisa kabanzi ngezemfundo yabo.

Ikilasi lapho okufundela khona abezinga laphezulu ikhanya iyanetha ngoba kulemijulujulu kodwa phambili emdulini kukhona imiduli lapho okubhalela khona ababalisi ngetshoko. Kulefasitela elingenisa ukukhanya lapha.

ikilasi lapho okufunda khona abafundi bemfundo yaphezulu kule ikilasi yabo kukhona izitulo lamatafula okunenginengi okubaziweyo ngamaplanka okuyikho abahlala khona nxa besenza izifundo zabo

Ikilasi lapho okufundela khona abafundi bezinga laphezulu. Kule ikilasi kulamatafula lezitulo okuhlala khona abafundi futhi njalo ifasitela elikhulu likhona lapha eliyilo elingenisa ukukhanya ukuze abafundi babone kakuhle ingwalo lezi abazibalayo.

Igceke lapho okudlalela khona abafana ibhola lezinyawo kuleligceke kuhlanyeliwe utshani ukuze abadlali badlale kakuhle njalo kukhona izitulo lapho okuhlala khona abalandeli uma besekela amaqembu abo ngeskhathi edlala.

Indawo esesikolo semfundo yaphezulu. Lindlu yikho lapho abafundi ababuyakhona bezokwenza izinto ezitshiyetshiyeneyo eziphathelana lemsebenzi yezandla lokucwayisisa kabanzi ngezemvelo. Phezulu kwamatafula kukhona imitshina ehlukehlukeneyo ehlanganisela amaKhompiyutha lokunye nje okutshiyetshiyeneyo.

Ingwalo ezezifundo ezitshiyeneyo ezabafundi bezinga laphezulu ziqoquwe zafakwa emakhabothini lezi ingwalo zifakwe kulandelana ngedlela yezifundo zakhona njalo ingwalo lezi ziyimihlobo hlobo etshiyeneyo zilembala etshiyeneyo

Ifasitela lezaziso esikolo sabafundi bezinga laphezulu kulezaziso ezinanyathiselweyo ezimayelana lezi xwayiso ukubana abantwana benze njani njalo lapho kufasitela leli yikho okufakwa khona impumela ngemva kokubhala imihloliso.

Umbalisi ofundisa abafundi bezinga laphezulu umile ekilasini ubambe lokhu okokukhuluma okuthiwa yi mayikhi, uyafundisa ufundisa abantwana besikolo. Kuthi ngemuva kwakhe kukhona njalo umduli okubhalwa khona nxa efundisa.

Ikilasi yezinga laphezulu ikilasi lapho okufundelwa khona imisebenzi yezandla lokunye okwemvelo lokunye nje okuhlanganisela ukuchwayisisa kabanzi ngamagcikwane lokunye okutshiye tshiyeneyo kukhona imitshina lapho lamakhompuyutha asetshenziswayo.